Ennhandha ng'eteese mu biseera eby'olweigulo, era nga endhuba eli kugwa.

Omwana nga yesire kulugongo olwo lwigi nga alingirire kuliya oghe nhumba.

Omukazi onho ali mu katale era nga ali kwetegereza byanagula. Era ghano ghaligho enhanhansi, wotameloni nh'ebintu ebindhi.

Amatooke ke bagatiise ku gaali era nga ali gya kudhitwala mu katale okudhitundha.

Omuvubuka ke alikozesa ekyuma kya kabwidhi bwidhi okuboneka nti abaku bya nhonhereza.

Omugobi oghe eryato nga alisimbye amaato ghe gagobera era nga alikulindha okuboneka nti agya munda mumaadhi.

Ghanho omusawo nga agemye akabwika ku munhwa aghamu nhe ebyuma bya akozesa mu kwidhandhaba abantu era kibonheka ali kugya mu idwaliro okubonheka nti eidhandhaba.

Kooki nga ali kulumusa abaana era nga ali kubatendeka okuzaana omupiira, era bano kiboneka abaana bano bali ghansi w'emyaka nga munaana.

Omuvubi ku nnhandha, era alina akatimba ke akaswile mu maadhi, okuboneka nti agema ebyenhanda.

Ente nga eri kumbali okw'olugudo mu kibuga era nga eri mberi y'amadhuuka agali ku kalina.

Abavubuka nga bali kulumuka empaka edhe misinde edhe kikumi era nga oghemberi ayambaire etishati ya kiragala na wangwire.

Endhoki egwire ku kimuli ekyeru era nga eri kutolaku omudhenene era omudhenene ogwo endhoki dhi gukozesa okukolamu omubisi.

Abazungu nga bali kulambula era oghundhi basitwire amabbaga gaibwe oghundhi agemye ekimyanso kyakozesa okubonheka nti akuba ebifananhye.

Omukazi nga aleese amatooke mukatale okugatunda era kumbali ghano ghaligho n'abandhi abaleese enhanha nga badhipanze kumidhaala.

Akakanhyavu, ke kali ku lusaga olw'omuti. Nga kali kubuuka.

Lino iterekero ly'ebintu eby'eira, era bino bya mikono ebya kolebwa okuva mu nsansa nhi mu bitoogo.

Ghaligho ghano abakazi basatu nga batyaime, era nga bali ku kompyuta dhaibwe eliyo byebali kukebera

Abeghaka nga baize okuva munhimiro era maama agemye embago ghano bbabba nga ali kunhwa kumaadhi nga atyaime n'abaana be.

Omughala kali kulumuka okugya ku isomero era nga agemye ebitabo nga ayambaire eyunifoomu.

Omwana gh'eisomero nga ali kutendhekebwa okuzaana omupiira. Ela tali yenka, ghaliwo nhi bainhe, abali einhuma ghe, nga bali kutendhekebwa okuzaana omupiira.